Deeshshay ashuwa shukkiddi min keehippe daro mali'iyanne qassikka payatettawu keehi daro maaduwa so medosa. Ha so meedosay ho'iyanne away dariyo heeran de'ees.

Tana keehi daro lo"iya lume gezuwa yuushuwan de'iya asa ubbaa issi heera oottiya zammaana miishshay imettiis. Ha miishshaa gatee daro al"o.

Bazzo biidi wora giddon hemettiyo wode be'iyoo wode keehippe lo''iyabay ayibee giikko hagaa mala do'ata yuuyyi yuuyyi xeelliyooga. daro asayikka doses.

Ashuwaa ta ay kaattaappekka aattada dosiyo corabatura wolakketti ka'iya quma. Qoociqoocoy santtaa ashuwaara wolakkidi kattoogaa gishin guuttaa kattidi sohuwan miigana koshshes gaasoykka xinqqi agges.

Dalgga biittay goshshaw injjettees yaagiya erissuwappe garssa baggaara hara mise qaalatikka de'oosona. Ha mise qaalata neeni awude go"etta eray ?

Barccuma giyo kushe hiillanchchay ba kushiyan massiddi kessiyo oydde sooninne qassikka dumma dumma alaxxiyo sohuwan uttanawu maadees. Ha oyddekka heezzu tohoy de'iyooga.

Wolayttan erettida Wolaytta biittaw baaxettida asatuppe issuwa gidiyaa ha pootuwaa bolli beettiya ordee addussa bitaniyaa suntta oona giyo neeni eray?

"nuusi geliyaa miishshay nu kahaa" yaagiyaa xifatiyaa bollan de'iyaa asati muleera qoodan woysa gidiyoonaa? qassi xifatee xaafettido qalamiyaa meray ayba mera getettii?

Keehiippe xoqqawu saluwawu xeelliyode muqaqe shaaray shani shaniyaagee, qassikka qossetti uttida mittatikka beettoosona. Qassikka xeelliyode beettiya heezzu dunkkaane qommoti hegeetikka issi maata mera malatiyaagee, bullaynne, booxxana ekkiyaa keehiippe xoqqan eqqida dunkkanetti doosona.

Ha"i wodiyan zammaanatetta malatiya hanotan gaannaa biya asati dumma hanotan mokettoosona. Ha mayzza ma"e wogaappe gaxaara pokettiya gaannaa seeray abbee baynna asaa bollan qohuwa gattiiddi de'ees.

Ambbatun gidin ganddan de'iya qeera suuqetti heeraa asaa koshshaa kunttiyogan gita go"aa immiiddi de'oosona. Ha qeera suuqetun daro buqurati issippe bayzettoosona.

Taani kase adhdhida aginan univurshshiya gelaydda keettaa sawettiyanne geeshshiya cora qommo miishshata shammaas. Ha miishshati asay baassinne ba herraassi de'iya geeshshatettaa minttidi oyiqqana mala maaddoosona.

Dumma dumma kaida maanawu maadiya qummati deosona. Hageetti suuqioyan wottin namisettay ka'anashin shammidi miiganawu shuushiyaa woranawu hegadankka immatawu immanawukka go'ees.

Guuta naati luxetta keettaa geliyo wode eta luxettaassi koshshiya corabati de'oosona. Irssaasee, biitee, dumma dumma qalamiyara de'iya markkeree ubbaykka koshshees.

Issi pidda woraqataa bolli xaafetti uttida xifateti keehippe suuppa gididaageti xeelliyaa asaayoo darin injjetenagaappe denddidaagan asa ubbay ha xuufiyaa be'anaappe gees.

Issi issi wode haattay bollappe duge goggiyo heeran yelaga naati bollaa meecettoosona. Taani hegaa mala haattaa demmikko iita meecettada eesuwan kiyikke.

Cora paabirikkaappe merettiya maaddennabata woykko miiriqata kushiyappe meecettiyo wode diggiya saamuna malabay de'ees. Hagee asaa naata dumma dumma harggiyappe teqqanawu maaddiyo gishshawu keehippe lo"ees.

Shaatee urqqaappe eranchchay medhdhido, bambbariyaa tushkkanawu go'iya wogaa miishsha. Gifaatan ashuwaa miiddi asaa meraa xeellin bessiya sawo bambbariyaa shaatiyan shiishsheettees.

Keettay ha sa"aa bolli daro go"aa asaa naatussi immees. Do"aappe, meeguwaappe, awaappe, kaysuwaappe, hegaanne hegaa milatiyabatuppennne hara cora metotupppe asaa naata naagiyaaba.

Daro qommo doozattinne qassi dumma dumma maata qommotti issippe de'iyo heeray de'annawu irxxa asaa suuta woppu ootes. Ha heera carkkoy malaaliya irxxatetta imoosona.

Ashuwaa keettan ashshuwaa shukkidi yeechchan hiixidi wottido doonaara saasuwaa ehees. Hagaamala ashuwaa be'iyode tana keehin ufayssees. Simi waatanne marccuwaa wodiyappe wodiyaan gujji gujji bees.

Diidi gaagi wolayttan alaamiyaa yetta yexxiyogan erettees. Ha yelaga na'aa wolaytta dere asaa yelaga naati keehin dososona. Ha na'aa yettay keehin huphphiyaa pashkii giisees.

Naa"u bootta qoliya maayida macca naati bantta xeessaa kushiyan oyqqidi qayciya miizzadan xenggi eqqidosona. Guyyessaarissi huuphee diyagee yiidi tiraa bollan shemppiis.

Muuzziya giyo miyo mitta ayfe muussappe aaxxiddi bolla puulatettawu ubbakka bolla galbba minttetuwawu maades giyoga be'adda ta kushiya doonan wottagassi! Tummakka keehi malaalees!

Cora asay issi sohuwan shiiqidi issoy issuwara haasayiiddinne tobbiiddi de'oosona. Ha asatu giddoppe issi bitanee maykiya kushiyan oyqqidi haasaayiiddi de'ees.

Dumma dumma siiriya gidin cawaa qucciyo paabirkkaappe oosettida shuggiya buquray harikka haraa shin oshincjchay oyqqiyo wode A go"ettikko keehippe injjetees.

issi wogga deree diyaagaa matan beettiya cora asati eqqido sohuwan beettiya irzzo mittay ay qonccissii? hegaa xalaala gidennan qassi ha sohoy awee?

Kase Toophphiya ayssiya Toophphiya kiikke moconna Zenawi malassi hayqqin Toophphiya asaa ubbawu afuttay shayappe goggiis. Xooso poora! Xoosay etta shemppuwa maaro.

'Rudi' yelaga naati allaxxiyoo keettaa gelada giddon uttada toho kuwaasiyaa kaassaa be'iyaakko tana keehippe ufayissees. Ha allaxxiyoo keetta ooraxissiyakko ubba lo'o.

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya kaassanchchati issisan maaraa eqiidageeta be'iyoode keehin lo'oosona. Shin etappe naa'u asay bantta maayuwa laammidi etaagaa malaa maayiyaakko lo'o.

Toophphiyaa wotanchchati Chaynan Shaggaaye geetettiya sohuwan polettida wottaa naasiyan haraata ubbata xoonidosona. Eta ubbaappe Aragga na'ay daro daafuran kasiyan geliiddi de'es.

Dumma dumma xoossi medhdhido maataay cora harggetussi xale gididi maaddees. Hagee col'iya yaagiyo maataay gom'iyaa xoggidi miiko kilahuwaanne tiriyaa harggiyawu xale gidiyoga meeziyan go'ettayo pilggetta citay erisees.

Kushe hiillanchchati bantta eran zo'o biittaappe jabana medhdhoosona. Jabanay qassi haytta tukkiya gidin keehi aahuwan erettida katamaanikka gaxariyan eqqiya ayfe tukkiya penttissanawu maaddees.

Cora meray de'iyo xuufiya miishshati xaafiyobaa bolli de'iyageeti beettoosona. Ha xuufe miishshati asay xaafanawu koyidobaa qanttaaninne baassi erettiya ogiyan xaafanawunne go'ettanawu maaddees.

Ha beetiya dolla meretta be'in coo giidi qoppiyoode xoosa oosoy saluwanne sa'a ba qaalan medhdhidooge maalaales. Ane xeellitte hagee aybba maalaaliya meretti!

Toophphiyaa dumma dumma kawoti dumma dumma banddiraa go'ettidosonashin ha ubba giddon ha kawuwaa banddiraadan lo''iyay baawa. Gidoppe attin ubbaa merayikka issi mala.

Woosa keettan asay ba aayyaanay hana hana goodan hanees. Baggay uttiyaaggees, baggay qassi guppees baggay yeekkees ubbaykka ba wozaanaadan hanees.

Biitta keella keelliyooge biittay dumma dumma di'uwaninne woddan qohettenna mala maadiya goshsha oosotuppe issuwa. Ha oosoy dembba gidenna heeray keehippe maades.

Haay nu Wolytta sooddo katamay xeellin xeella xeella de'in de'a de'a giissiya katama. Taayyo ubba ay katamaappekka sooddo katamay dumma injjetees.

Qarxxay woyshsha giyo doozappe daddettiya wuyggiya qoli'oppe shaakkiya aaho buqura. Maata keettay qassi maatappenne mitappe keexettiya de'annawu keehippe injjettiya wogaa keetta.

Laa hagee aybee mi'i giida aspalttiyan waanid issi kaamee beettenne? Haakko hagee laa kaamiya gishshaa haree gaaree aspalttiya kumidi biid de'iiye!

Toophphiyaa luxetta moconay Toophphiyaa luxettaassi wolqqaama puulaa ehaanawu baaxetiisine qassi wolqqaama laamiyaa ehiis. Qeeri naati puulaara diyaa luxettaa ekkanawu bessiyaagaatto qonccissiis.

Taani giyan bayzettiiddi diya haattaa uyiyo jookiyanne birata disttiya be'iyo wode nu so kushshiinay qofettees. Ubba disttiyan kattiyo misira woxee ma ma gees.

Kawo keettan oottiya asay layttaa giddon oosettidabata beettida lo'obatanne eta halchchuwa layttaappe issitoo woykko naa"uto shiiqidi eriiportte oottoosona. Hage qassi eta deree etaan ammanettanaadan maaddees.

Hagan cora miizzati ziiriyan beettiyageeta gidishi eti eqqido soho awanee? Eta sinttan etassi kattaa mizanawunne haattaa ushshanawu wottido buquraa sunttay aybee?

Dumma dumma ataakilttetanne miyo mittaa ayfeti nu bollawu cora go"aa immiyo gishshawu loyttidi oyqqanawu koshshees. Muuzee asaassi daro go"aa immees.

Bollaa minttettuwaassi maadiya daro qommo isportte miishshati de'oosona. Issi woxxanawu maadiyaiishshay naagettana xayikko akeekkenna wottaa gujjikko menttes hegaa gishsha ha buqura kaa'nawu ta darotoo yayyayis.

Masqqaygno galla gallasi keehippe wolqqaama ayyaanama denttettuwaa yaagiyaa xifatiyaa oyqqida xifatiyaappe ha baggaara naa"u asati bantta kushiyaan pomppaa oyqqidaageti eqqidosona.

Ichchashshaa gidiyaa gastta asatinne issi qassi guutta na'ay issippe eqqidosan ubba asay bantta kushiyaa issippe gattidi oyqqi wottido buquraa sunttay aybee?

Keehippe lo'o hanotan penttidanne daro qimaametti yegetiddo ayfe tukkiya uyiyodenne qassikka peenuwa ekkiyode aybba pashikkissi! Ha tukkiya peenoykka sawuwan siiriya menttes!

Teeratettaappe denddaagan xeelliyoode doonan saassuwa kunttiya keehi daro mal"iya woossa muuzzee mittaa bolli kaqettiis. Ha muuzzee giyaa geliyakko daro miishsha.

Daro qommo ushshaa qommoti de'iyageetuppe issi issi uahshay uyikko mattoyiyagaa gidishin issoy issoy qassi mattoyennaageekka de'ees. Mattoyenna ushshaa uyiyogee lo'o.

Adhdhida layttan wolaytta sodo yunvurshshiyaa kaalettida piropeseriyaa tadassa takele diriphphay giigidagan cenggurssaa aattiyaa miishshan haasayiidi de'ees. Ha piropeseriyaa dosiya asi guta. Hako xoossaa sunttan!

Ya bagginne ha baggi muraamuretti uttida zo'anaani ekkiyaa malaatay de'iyoogee garssa baggaara xifatee de'iyaagee miyiyaan qommo baggaara xaafetti uttiis xeelliyoode.

Issi toophphiya asi aybin gidikkonne issi kare kare biittaara annaacetti xoonikko toophphiya banddira maayees. Coo issiban kare asaara annaacettada xooniyakko taanikka banddira maayana.

Issi keehiippe aaho adaraashaa gidon qoodanawu yashshiya keehi cora maayo qommoti qassikka siketti uttida asay ayanaw maayiyo maayotti qilxx giidi uttidaagaee ayba lo'iishsha

Issi yelagay toorakkonne philxxokko oyqqidi qooriyan wolaytta wogaabaa qonccissiya maayo malaa qooriyan qachchi uttidaagee ba wogan hagaadan ceeqettiyo wode keehippe ufayssees.

Sa"aar dayidi dariyaa asayi baqiyaa hargge oyiqqiyo wode go"ettiyo maata xaliyaa. Daroto irxxayi diyoo gezettiyaasan mokkidi biitta ubbaa gakkiyaa xalee.

Bolla peenuwa sawissanaw maadetiyo miishshay de'iyaage daro al"o biran bayzzetees. Appe garssa baggaara qasii hara corati de'iyaageetuppe daro marccuwaa ekkiyaage awugeshsha?

issi na"ay sa"aa boli diyaagee beettiyaagaappe bola bagaara diya santtay asaa maanawu maadees. ha santtay beettiyagee asaa maanaassi maadiyoogaappe daruwa miishshaakka immees.

Zamaana tiranspporttiyaa hagaazza immiyaabatti zamaana ogiyaa, zamaana kaamiyaa giyogetta. Zamaana ogee puulattidagan kaamee biyosaynne tohuwaan hemettiya asay biyosay giigana bessees. Naa'u tohuwaa de'iyaa kaame woykko motore darotto asay eesuwaara ississappe hara baanawu maadees.

Qaycciya woykko qakkiya Booray mataara kanttiddi asaa qayccanawu puuniyoode keehippe yashees. Ubba qassikka guuta naati yeekigosona yaatiyo keehippe yasheesinne dagganttes.

Cora asay bantta woossiyo ammano keettaa dirssaa giddon woossiyogee beettees. Eti bootta meray de'iyo maayuwa maayidageetinne guyye baggaara qassi bulla meray de'iyo woosa keettay beettees

Biittoo pala!! Laa hagee ayba keettaa shin tamay miidi biitta bidintta kessin asay shiiqidi xeellid de'iishsha? Ba hagaa giddon asi attideeshsha xoosso ne maadda!

Away awaxxiyo mela sohuwappe sinttan de'iya erissuwa yootiya gita woraqatan xaafettida xuufe 'damota xale keetta' gidiyooga qoncciseessi. Ha xuufekka dumma dumma misiletta oyqqiis.

Shaayettida shaashshaa pesttalliyan qachchidi bayzziyoogee issi issi keettaage suure uttiyaagee haray qassi eesuwan shonddollu giyaaggees. Hagaa mala shaashshay qassi daro qeeri suyqetunkka de'oosona.

Issi kawo ooso keettaa wogaa maayuwaa maayida xaacee ba naa"u kushiyaa suriyaa kiisiyaan yegidi haa simmi xeelliyaagee ooni bana be'ays giidi xeellii!

Heeraa puulayiyoogee keehin lo'es shin puulayiiddi dumma dumma buqurata shiishshidi ayfiyan xeellanawu ufayssiyaaba oottana koshshes. Qassi ekettiyonne gelettiyoode wodiya gidikko dumma siiquwa qonccissiyabati daridi beettana koshshoosona.

Wodee ehido cora elektroonike miishshati de'oosona. Hegeetuppekka daroto korinttee issi issito daro wolqqan yiidi charjjiiddi diyo silkkiya xuuggennaadan maadiya gaatto giyogaa.

asay darotoo issiporttiya ootiidi diyaage issi sohuwan shiiqidi ootoosona. ha ispporttee diyaage asaa bolaa payatettaassi maadiyoogaappe aaruwa minotettaakka asaassi immees.

Kattaa ayfiya gaaccanawu nne bambbariya daaxxanawu go''iya shuchchaappe oosetta woxay ba muylaara sa'an de'es. Naa"u woxaappe issoy keehin xoqqi ekkes.

Wolayttan bantta biittaa taarikiya yexxanawunne qonccissanawu guyye geenna daro yettanchchati de'oosona giyoogaa. Ubba tana eatban be'in be'in xalalissennaagee eta durssaa.

Qara mashshaa leefetidaagaa walliyaa be'iyoode tawu tana caddiyaadan hani hanidi tana barggaagisses. Hagaa ubba miishshata giigissidaage keehiippe eran kumida asa.

Ha cora misilee bolla koohuwa baggaara de'iyogee heeraa saynisiya ichchashantta kifiliya luxiyo maxaafaa gidishin ha maxaafay keehippe ufayssiyaba gidennaagee erettees.

Wolaytta sooddo katamay benippe ha"i keehi diccidoogaa bessees. Biron katamaa geliyo wode katamaa penggiyan de'iya wogga isppalttee xeellanawu keehi lo'ees.

geeshsha ushshaa yaagiya xifatee beettiyaagaappe miyyiyan qassi issi burccukkuwa kummi uttida ushshay beetees. ha ushshaassi keehi iita asaa gooshshiyo hanottaykka de'ees.

La macca naati diishin biittan deennan agganawu tawu eretaa ixxiis. Eti bantta sinttaa galla galla issitoo bulla issito shicissi yuuyyiyode be'anaappe awu gelooshsha?

Ha'i wodiyan wolaytatto yetta yexxiyoganinne pashkkisiyogan sintta xeeran xeegettiyaa artistettuppe bayratiyage nu ishaa gaaga didda. Gaaga diiddi wolaytta uffayssa, yehuwaa, siquwaanne laytta lamiyawu haniya danttuwaa xaafidi yettawu lammiyogan erettes.

Dumma dumma xekkay de'iyoo sohuwaan miyiyaan miyiyaan maata milatiyaagee toketti uttidagee beettiyoo sohuwaan diyaagaa sunttay aybee? qassi garssa baggan diyaa asatu qooday woysee?

Geleshshoy asa malati ekkiya a kusheenne tohoy asa kushenne asa toho malatikkonne a bollan de'iya coposho ikisee iitees gooppa. Haakko hagee tiykki xeelanawukka giigenna.

Mittati doodetti uttido sohuwaappe guuttaa yaa shiqiyoo wode mela booddila sohuwaa be'iyoogee aynekka iraa woykko haattaa demmiyaaba malatenna galataa xayssees!

Daamoota deriya giya xuufetee de'iyo maata mala curqqaa oyqqida issi attuma nne naa"u macca naati eqqidosona. Etappe naa"ati moochcheena booraago giya maayuwa maayidosona.

Dumma dumma cora naata bantta kushiyaan oyqqi uttida yelaga macca naati ubbaykka ayssi bootta meraara de'iyaa naxalaa maayi uttidonaa eretii?

Issi issi keettan guyyee orddo uttido qaaxxiyaabaa bessiya mishshay ha'ikka Des. Hagee tana iites ayssi giikko tookkanawu deexxes qassi qaxxiyabatakka geeshshidi bessenna.

Baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan nu biittaa macca naati bantta huuphphiyaa huuphe keettaa biidi keehippe puulayidi dadissidoogee etaara ayba lo'es giidetii?

Issi malaatay ooso bootaa qonccissiyagaa gidishin ikka yuushoy zo'o gididi gidduwan yashshiya wora medoossaa som"oy beettes. Hagaa ma malaataa goettiyoogee lo'o ayssi giikko ooso kettaassi diya eeshshaa qonccisses.

Giyaa giddon dumma dumma zal'eti bayzettoosona. Issi na'ay cora keeshiya ba sinttan wottidi bayzziiddi de'ees. Ha na'aappe ya baggaara naa"u asati uttidosona.

issi keettaa giddon beetiya cora xuggunida keree beetees. ha keriya giddon diya miishshay asay bana lo'ida asaassi daro beni wode qofata asaassi qonccissees.

Durssanchchatu maayuwaa maayida asaa taani be'iyo wode taayyo siyettiyay beni asay gazziyaa kaassan asay duriyo durssay akeekettees. Gifaataa wode asay mi kallidi duriyoogee akeekettees.

Toophphiya carkkuwa ogee afirkkaa giddon de'iya cora carkkuwa ogetuppe issuwa. Ha carkkuwa ogee afirkkaa carkkuwa ogetu ubbaappe minonne lo"o haggaazaa immiiddi de'ees.

issippe maarara ziiriyan yiidi diya toophphiyan erettida kumbbee diyo medoosaa sunttay aybee? qassi ha karetta meray diyo do'ay awan beettii?

Naa"u yelaga bantta huuphphiyaa shemppisanwu woykko pashikki oottana giidi allaxanawu biidosan na'ay ba hashiyaan oyqqido banddiraa meray aybe meraara de'ii?

Cora asay issi sohuwan shiiqidi baggay ya baggi baggay ha baggi simmidi gidduwan ay oottidi de'iyakko beettii? Asatu qoodaykka aappunee?

Toophphiya biittiyo atileetikssiya yuushuwan xeesissida macca biittaawatuppe issinniya dibaaba xurunesho. Ha mino wottanchchiya ichchashshanne taamu sha'u mitiretun worqqaa darotoo demmiyogan bananne biittaakka maaddaasu.

Luxettaa wogaa ayssiyaa bitane de'iyaagee Biraanu Nega geetettiyaaggee kessido awaajjuwaa maaran tammanne naa'antta wurssida luxanchcha naati bantta heeran de'iyaa yumbburshshiyn paacettana mala oottidoogee ayba iittes giidetii?

Issi mereta heeran doozati tokettikko he heeray hara heeratuppe xeellanawukka daro lo'eezinne qassi lo'o irxxa carkkoy de'ees. Ha mittatikka tokettiyo wode diccanaasi haattaa koshshees.

Ha salo meran koppee tiyetti uttido oyddantto kifiliyaa luxanchchati luxiyoo maxaafaa bantta soo efiidi eraa appe ekkidi eranchcha kiyoode daroppe lo"ees.

issi tiraappikke polisee ogiya doonan diyaagee makiinaa zemppidi asaa oychiidi beettiyaagee ay maayi uttidee? hegaa xalaala gidennan makiiniyaakka keehi iitekkee?

Oyddu miyiyaara ushachchara, hadirssaara, pude baggaaranne duge baggaara ka'i giigi uttida qumaa sunttay ayba qumaa getettii xeegettii? qassi i uttido saynee aybaa milatii?

Toophphiya biittan de'iya dumma dumma kochchati dumma dumma maayota maayiyogan erettoosona. Ha biittaawatuppe soomaale dalgga manttiya asati aaho maayota maayiyogan erettoosona.

Cora asay issi heeran maraara issoy issuwa kaallidi eqqidosona. Gidikkonne issi qantta na'iya shanxxan tookkada eqqidaaro asay silkkiyan o denttidi beettoosona.

Suyqiyan cora bayzettiyabati leemisuwassi:- zaytee, qibaatee, koshoroy hegaanne hegaa malatiyabati de'oosona. Ha ubbatikka dumma dumma gatiya ekkidi bayzettiyanne shamettiyogee erettiyaba.

Uuttay unccanne hara qommo qummayo pultto gididda keehippe maadiyanne bonchcho dooza. Ha doozappe beetiya unccay imatta asay woykko bonchcho asawu ka'iya qumma qommo.

Oorata wodiyaa yaagiyaa xuufe a bollan de'iyo woraqqatay gaazexxa gidishin haga bollan dumma dumma naaqashshay de'ees. Toophphiya giddon hanidaba muleera xaaxi oyqqi uttiis.

Dawutaray luxiyaa naatussi woykko asaassi daro qommo go'aa immees hegeetikka:-luxanchchati woykko asay bawu qoppiyoobaa xaafanawu maaddees. Ha'i wodiyan issi dawutaray 120biran bayzettees.

Toophphiya xekkan oosettida ooratta luxettaa maxaafaa giigissiyo maaran wolaytta moottaykka wolayttatto doonaan dumma dumma maxaafata xaafissiis. Ha maxaafati luxettaa boolumatettaassi daro maaddoosona.

Keehi aaho sohuwan de'iya wolqqaama haattaynne qassi ha haattaa yuushuwan dooddi uttida deree de'iyagaa giddon cora mittatinne daro maataykka beettees.

issi dirssa keettaa giddon beettiya keehi lo'iya danguzzaa curqqay ayssi sa'an hiixetti uttidee? qassi ha sohuwan beettiya sa"aykka ayssi urqqa mera malatii?

Zammaanatettaara gayttidaagan daro asay ho"iyabata irxxissennan adussa wodiyassi takettiya paaramuseta go"ettoosona. Ha paaramuseti adussa wodiyassi ho"iyabata irxxissennan takkiyo abbiyara de'oosona.

Zammaana woykko wodee ehiido gaashiyaa qoxxiyo miishshaa be'iyo wode tana keehi ufayssees gaasoykka asaa daafuraa shemppissees. Qophee tana lo'iyo gaasoy awaappe ashshiyoogaana.

Macca asaa haatta caammay darotoo gaxare asati wottiyo caamma. Ha caammaa marccoy guutta gidiyo gishshawu hiyyeesa asayikka a wottanawu danddayees.

Wolqqaama katta keettay woykko uuteelee garssa sa'ay maata meran hiixettidabay qassikka sa'aa bolli zo"onne adil"e ciishsha mera ciishshay laaletti uttidaagee beettees.

Yelaga macca na'iyaa dadissido huuphiya dattaa hanotayii daro attuma naata xeelettiyaagaanne lo'iyaagaa malatees. Takaalo michchiyooka hagaadan dadissanaadan zoriyaakko tana lo'ees.

Nu biittan issi issi zal'anchchati donuwaanne santtaa bantta gadeppe ehiyaa asaappe ogiyan eqqidi shammi shammidi wottidoogaa keehippe al'ettidi bayzziyoonaa ?

Ogiyaara issi para gaaree issi bitaniyaa caanidi biiddi de'ees. Beni zammana tiranspporttee baynna wodiyan asaynne buquray issi sohuwaappe hara sohuwa baanawu para gaaree maaddees.

Daro daafuran bantta luxetta wurssidi anjjettiya nne siiquwan wullidi issippe ekettiya asatu misiliya ekkiyo keettaa. Ha keettaa miyyessan silkkee zal"ettes.

Ha layitti taani ta laggetuura gifaataa baalaa keehippe lo'iya hanotan bonichchaas. Kaalliya layittankka hagaappe daruwa lo'iya hanotan bonichchana gaada hidoota wottayiis.

Issi keehiippe aaho aspalttiya doonan ya baggaaranne ha baggaara limitations asay beettiyaagaa gidishiin issi keehiippe xoqqa zo'o mala qalamiyaan tiyido pooqe keettay pa! xoossawu lo'ees!

Arttisttiya mashasha asppay daro toophphiya biittaawati ii bii esse televizhiiniyan eriyo asatuppe issuwa. Ha arttisttee ashkketettaaninne daro asaassi kehiyogan erettees.

Layttappe issito de'iyaa toophphiyaa misirachchuwaa qaalaa odiyaa asatu lohisuwaanne zoretta yaa'a yaagiyaa xuufe toophphiyaa qaalay de'o yaagiyaa woosaa keettaappe adhdhida kiita qoncciisees.

Goshshanchcha shooqqan mokkiyaa paapayay ka'idi keehin lo'ees. Goshshankka dumma dumma katta ayfetti, haraa qassi irxxa maataay de'ees. Gaden hagaa mala miitta ayfetti de'iyoge keehin de'iwaa kaafees.

Mokkoronee gisttiyappe oosettiyanne toophphiya biittaawati darotoo go"ettiyo qumaa qommotuppe issuwa. Ha mokkoronee dumma dumma paabirkkatun merettidi ubba heeraa asaa maaddiiddi de'ees.

Daarinchcha kattati asawu daro go'aa immoosona. Daarinchcha kattatu giddoppe darotoo kaarootiya miikko daro harggeta leemisuwassi ayfee mulccattenna mala barbbariya qaariyara miikko maaddees.

Muuzzee tokkin gakkidi otuwan yeggi tuccin saaminttappe guyyiyan ka'idi sawiyaagaa otuwaappe kessin meetettes. Muuzzee maanawu Mal"iya katta gidishin ikka nu bollassi daro go"aa immes.

Daro qommo meraaninne xuupiyan puulaatti xaapettidi daro kiita aattiyaa odo yeechchaa. Issi guttan koyidooga keena qofaa elle biitta sa'aa gattana danddayes.

Beni asay gifaataa baalaa wode ashuwaa shukkidi ehiidoogaa muxidi yeechaa sa'an hiixxidi a bollan miccidi so asay ubbay maaraara uttidi mees. He wodiyan oyttay unccay bambbareekka giigees.

Dere deretettaa giddon daro doozza qommoti he'oosona hegeetuppe gammaa giyo doozay beettes. Ha doozzay uttan yeggidi kattanawu qassi caddidi miizzaa ushshanawu maaddes.

Issi issi heeraynne qassi he heeran tokettida dumma dumma mittati heeraa keehi puulayoosona. Qassi hegaa mala heeran cora asay shemppiiddi pootuwa denddees.

Ogiya doonan cora asay issippe gididi shiiqidaagaa giddon issi bootta shuraabiya garssaara maayada karetta kootiya bollaara maayidaara ba kushiyan banddiraa oyqqada eqqaasu.

Sunkkuruutoy koyro madafaa madafidi ayfiya zeri puutidi tossa gakkiy wode shoddidi goyidi giigissidogan tokkin unkkotiyo wode shoddidi giyaa efiidi bayzzeettees.

Xaace dumma dumma heera metuwa birshshiya woykko sarotetta metuwa tobbiya daro aawatettay de'iyo kawo oosanchcha. Daro xaacetti issippe uttiddi tobboosonna.

Cora asay baale wodiyan maayiyo maayonne eti he maayuwa maayidi kaa'iyo kaassay oonanne lo'ees. Qassi tana hagaa mala asata be'kko etaara kaa'a kaa'a gees.

Godaree kare medoosatuppe issuwa gidishin keehippe yashshiya asaakka miya medoossa. Godare hinin haahuwan waasiyoodee cenggurssaa siyidi ba sooni kariya gorddi uttaagaara ubbay kokkorssan hayqqes.

Xaaceti deretettaa giddon karissikkarssaa medhdhidi biittee saruwaa balbbuqqiyageeta seeraa kuwawu shiishshoosona. Eeshshaa poshiyo keettan macca xaaceti maccaageeta oyqqidi qachchiyoode attuma xaaceti attumaageeta qachchoosona.

Dumma dumma doozati asaassi qoodin wurenna go'aa immoosona. Shin machchaaray qassiasay xeellana xalaalawu lo'iya ciishsha xallay deesippe attin singgikko asaa cooshshana haniiggees.

Issi zal'e keettan daro kattaa ayfe qommoti beettoosona. Hageetuppekka paappayay ka'in miyo wode coggaaraassi keehin hara harabatussi keehin maaddiya mitta ayfe.

Lo'o dooqettida macca naati huuphiyaa xeelliyo wode tana lo"ees gaasoykka eta puulatettay erettiyo sohuwaappe issoy huuphiyaa. Bootta keettaa be'iyoode tana da da gees.

Dumma dumma miyo mitta ayfetta bayzziyo giya biidi issi issi mussidanne wooqidda miyo mitta ayfetta singgiyodde xinqqoy siiriya menttes! Qassikka heerayikka keehippe iittes.

Issi gastta aayyiya ba huuphiyaninne xeessan maayuwaa qachchada hokkada gisttiya cakkaydda beettawusu. Gisttee zerin gakkidi melidaagaa cakkin qoxettidi gaaccissin daabbottan kattin mal'iya quma.

Daro coraa gattiyaa eqotta maalatatti de'iyaagettuppe maata meray de'iyooge aybba malattay? Ha maata meray de'iyo malattaa matan de'iya karettay aybba qoncissi?

issi shuchcha ogiyaa matan beettiya santtay ayssi maarara wotoogee beettii? qassi ha santtaassi meray keehi maata meraakko baaqqidi ayssi jooniya giddo gelidee?

Kobile shuchchay ogiya bolli suure hiixetti uttidaagee xeelliyo wode haa guyye xeellidi keehippe lo"ees A bolli de'iya oydeti aybippe oosettidonaa?

Wolayttan de'iya erettida wogaa qumatu qommo gidiya mara boyinay donuwaara de'iyagee beettees. Ha kattati maanawu sawiyanne miya asawu malaa loyttiya katta qommo.

Yelaga naati bantta wolqqay danddayidoogaa keenaa isiporttiyaa oottiyaakko lo'o gaasoykka isiporttiyaa oottiyoogee harggiyaa teqqees. Isiporttiyaa oottiyaa asi ba bollaa gimbbiyaa kattaa maana bessees.

"kenenisa bekele" yaagiya xifatee beettiyaagee ingglizattuwan xaafetti uttidaagee issi lo'iya bitaniya bessees. ha bitaniyassi daro worqqata qooriyan wottidi ciishshaakka oykki uttiis.

Zammaana uttanawu injjettiyaa oydiyanne xaraphphezzayy de'iyaage beetees. Hagaa mala zamaana xaraphphezzay be'anawu keehin lo'ees. Sintta baggaara penggekka de'ees. Oydekka yaanne haa yuuyanawu maaddiyaaga.

Heeran heeran de'iya dumma dumma ammanuwa eqotati heeraa asay ba kandduwa giigissana mala gita beeraa bessoosona. Ha ammanuwa eqotatuppe issoy toophphiya orttodookise tewaahiduwa woosa keettaa.

Malaaliyaanne keehippe hashshukka oottiyaa imattatussi giigi uttida man'iyaa xeelliyoode wozanaa woppu oottees. qassi ha sohuwaa malaa ta mule be'a erikke!

Puulattida zannaqa man'iyan de'iyaa maaraara eqqida shuchcha bollan ooratta zoo parkkiya yaagiyaa xuufe zannaqa man'iya qonccisses Sintta baggaara toophphiyaa banddiray eqqidaaga sinttan de'iyaa shuchchaappe merettida oydee asay uttidi shemppiiddi allaxxiyoosa

Issi sharaa garssan qolli wottido kattaa unkuwaa ooni wottide? Ha katta sunttaykka wolayttattuwan woyggi xeesseti? A neeni kase wode go"etta eray?

Issi ambba gidoon duumma duumma eqotata qonccissiyaa xuufeti kaqetti kaqetti utyidaageeta gidishin leemusuwaas 'Ethio telecom' giyagee ubbappe xoqqaan kaqettidinne beettdi de'ees.

Donoy keehippe araddanne liiqo biitta dosiya daro qommo kattara gattiddi miyo wolqqa immiya ubbakka harggiyakka teqqiya katta. Ha kattay ancciddi kattetes.

asaa qooriyan wottiyo worqqay beetiyaaga matan daro miishshatikka beetoosona. ha miishshati diyaageti asaassi daro go'aaa immosona qassikka qooriyan wottanawukka maadoosona.

Issi wolqqaama shuchcha xalaalan keexettiiddi de'iya keettay de'iyagee kuuyettanawu matidi eqqiis. Hageekka daro marccoynne daro woqqay kiyin ha xekkaa gakkiis.

Maahee woraa do'ata qommo gididi keehippe wolqqaama do'a ba bollan kushiyaa asaakko piridi gakki be'ees. Maahiyaayyo Meray boottara karettaara wolahaa woykko caccara.

Mino birataape merettidi daro wodiyaassi go'aa immana danddayiya miishsha. I immiyo go'aykka dumma dumma shuchchaa, ashawaanne mittaa hegeetanne hegeeta malatiyaabata caananaassi maaddeees.

Qoliyaa maayiyaa macca naati bantta kalluwaa woykko bantta asatettaa wurssidi kammiyo gishshawu qolee tana lo'ees. Bootta qoliyaa maayida asaa be'iyoode tawu ufayssay siyettees.

Toophphiya sima kaalettiya gadaawa mantta xiruuneh Temeesgeni asaayyo biittee dichchaa oosuwa xeelliyagan naqaashshaa aattiiddi de'ees. Appe guyye baggaara salo meray de'iyobaa bollan xaafettida xuufe de'ees.

A zoozee karettaban tiyetti uttido asaa naati appe luxxidi eraa demmana mala maaddiyaa maxaafay ha sohuwaan ayba meran tiyetti uttidee?

Kaseegaappekka ubba wodee wuri aaxxidi simminttuwa bollan maatay mokkiyo wode yiichchide. Taani yelettada hagawu gakkoosappe shuchcha bolli hagaadan maati diccin hachchi be'ays.

Asay awaappe attanawu daro wode cima attuma asay ba huuphiyan qophiya wottees. Qophee qassi nu heeran beetiyabatuppe giigidi giyan bayzettees.

Oyssaa darissi yeggidi penttissido tukkiyaa be'iyo wode tana sorphphu oottada ganxxa ganxxa gees. Tukkiyaa uyiyo siinee geeyyana xayikko tana uyanawu yashshi aggees.

Issi sohuwan dumma dummabati de'iyaageeta gidishin, hegeeti aybee aybee? Issi gita shuchchappe sintta baggaara de'iyaabatussi meray ay malee? shuchchaappe habagga gaxaara de'iyabati meray ay malee?

Asaa natussi kanee koshshiyabattuppe issoy keettaa. Kettay hagakena asassi koshshiyaba gidiyabagidikkone dumma dumma heeran dumma dumma qottaninne mishshan oosettiyaba gididi he heera oonatteta qonccessis. Lemisuwassi wolayttassi erettid mittappene buuxappe oosettiya wogaa qonccisiya keettay de'es.

Issi wogga keettaa giddon cora waadu miizzay maaraara qashuwan hokkidi maataa miiddi de'oosona. Ha"i wodiyan daro sohuwan asay mehiya heemmidi daro go'ettees.

Issi macca yelaga na'iyaa mittaa bolli uttada meran salo mera gidida suriyaa gixxada uttida na'iyaa wottido caammaa meray ayba meree?

Ba huuphiya nu heeran meezetettida ogiyappe kareera baggasaa ciiridi hankkosaa dishkkuwa dichchida yelagay uttiis. Hagaa mala huuphiya meedettay luxetta keettan tangguwa ekissees.

Geeshsha sayiniya bollan qixxay, unccay, bilanddoy baacciraynne ekkidi maanawu mankke beettes. Bilanddoy unccappenne lokkomaappe ka'iyaanne min bollaa kifiletussi daro go'aa inmiyaa katta.

Naa"u kaameti Toophphiya banddiraa bantta bolli kaqqi uttidaageeti xeellin beettoosona. Ha kaamiya bolli issuwan naa"u pederaale xaaceti de'iyageeta gidishin hinkkuwan issi xaacee de'ees.

Issitoo issitoo maalaliyaabay hagaa mala aahonne keehiippe adussa aspalte ogetun aybba kaameenne xayin asay xim'attidi hemettiyogeenne ha nu heeraan shemppuwa teqqiya motoreenne kaamee maalalenne?

Keehippe puulatti uttidanne dumma dumma cora asati shiqidi allaxxiyonne upayttiyo man"iya. Ha sohuwaan beettiyabati dumma dumma meray de'iyo buqurata gidishin eta meraykka karetta, bootta, salo meranne hageetanne hageeta milatiyageeta.

Toophphiyan erettida olaa gadaaway haasayiiddinne qofaa laamiiddi de'iyagee beettes. Appe guyye baggaara Toophphiya banddirayinne Toophphiya xooranchchatu banddiray issippe de'iyagee beettes.

Issi kaamee yaanne haa aybikka giddiyaabi baynna mela sohuwaan ayba kaameekka baynnaagee beettees. qassi ogiyaa giddo ginan adil'e ciishsha meraara de'iyaa xifatee beettees.

Issi puula heeran heezzu asati issippe eqqidaageeta gidishin, etappe naa''u asati wogaa maayuwaa maayidosona. Wogaa maayuwaa maayidi allaxxiyoogaa qoppiyo wode ufayssay iran cawayees.

Ha hayttara karbbaba wora meedosay akeekenan woykko qoppenan asaara tiran gayttiyo wode oosikka dagamay shaya duutti agees. Ubba coo xelliyodekka ha do'ay yashees.

Wogga naata gattida asi wolqqay diyaakko ubbatookka suufiya woykko sikkettiyaa issi mala maayuwa maayiyaakko lo'ees. Hanenna maayuwa gita asay maayiyoodee xeellanawukka iitees.

Qoodan heezzaa gidid eqqida heezzu asati bantta huuphphiyaan qassi jabanakonne loggomokkonne erettena urqqaappe merettiyaa buquraa bantta huuphphiyaan tookidi eqqidosona xeelliyoode.

Naa'u tohuwa kaame asaanne buqura issi heerappe hara heera efiya keehippe dirbbiya woykko eesottiya kaame qommo. Ha kaame ogiya gidon eqqiis.

Kaamee asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa baanawu gidin yaanawu keehippe maaddees. Hegaa xalla gidennan bullachchaa wodiyankka asay uttanawu go'ees.

Shuchcha keettay daro qommo biratappenne dumma dumma shuchchappe ubbakka shuchcha murutattuppe keexettiya keehippe xoqqa keetta. Ha keettay daro xekkati de'iyo keetta qommo.

Issi issi paranjja miizzaa qommoyi ayiiba orddidaakonne erettenna. Eta merayikka muumeera karetta dum''idi eta orddetettaara issippe gayittidi be'anawu keehippe iitoosona.

Zo"o shukkaare bootta shukkariyaappee xiinuwaa darees. Zino baynni nu eremen tokettida shukkaare xiinuwaa ponkku giyaagaashin hayttaa miizzay miyoorin unkkotennan ixxin tokkida asati azzanidosona.

Ha beettiyaa kaamiyaa geessan guutta milatawusu shin qassi a ekkiyo biray zaway kokkayikka baawa! mittaa bonccuwaadan asay o shammanawu ba biraa sholkkayidi immees.

Kaamiya maaraa mankkaa oyttiya heezzu xaaceti bantta oosuwa zammaana nne eeso hanotan poliiddi doosona. Etappe haahuwan qassi asati shiiqi uttidaageeti beettoosona.

Ha"i ha"i xeellanawu lo"iyanne go"ettanawukka keehippe injjetiya tirshshiine caammati merettiiddi de'oosona. Ha caammata malatissidi medhdhiya daro worddo paabirkkati de'iyogaa dere asay erana bessees.

Daro qommo miyo mitta ayfetti de'iyaagettuppe manggoy awugge? Qassikka muuzziyappe qommo bagan adi'e ciishsha meray de'iyo miyoode keehi mal'iya mita ayfe aybe?

Wolaittan erettida wogaa qumatu qommo gidiya boyyee daatta bambbariyaara geeshsha wottiyobaa bollan diyagee beettees. Boyyee darotoo hombbiya heeran mokkiyogaaninne asay namisawu miin maaddiya katta qommo.

Heeraa puulayiyooga giyogee heeraa dumma dummabatun ciishshatun gidin woykko guutta naati punni kaa'iyo miishshan kaqqidi heeraa loyttiyoogaa hagaa be'iyo wodiyan heeray keehippe dumma hanotan lo'i uttis.

Apikaaddoy mitta ayfettuppe issuwaa gidishin nu wolaytta giddon darosan de'ees. Apikaaddoy namisa xaallawu miyo quma xalla gidennan dumma dumma hara go'aakka immes.

Amarida lo''iyaa macca naati dirssaa bolli yaanne haa simmidi eqqidosona. Lo''ennaba hanoosona ayssi giikko he diyoosaappe akkeekennan wullikko Oona iita gaanaassi eqqidonaa.

Hagee ha"i wode ambbaa loyttiyo hanotaa gidishin ta ha hanootaa ixxays. Gaasoykka hiyyeesa asay oottidi miyagaa diggidi coo puulaa mayzzidi wottiigiyogaa maadoy taassi gelenna.

Lambbaa bayzziyo man"ee galla galla anjjettiyo wolaytta biittan lambbaynne binzzilee baawa giidi kaameti oosuwa essiyogee yeellayees. Hagaa mala pokkuwa siyanaappe hayttaa tuccaneeshsha giissees.

Issi nu kataman ataakiltte xalaalaa zal"iya keettay de'ees. He keettan qassi ay qommo ataakiltteekka xayi erenna gishshawu daro asoy he keettaa biidi muuzziya kiluwan shammees.

Taani kaalliya saaminttatun tanaara issippe luxiya naatuura allaxxanawu lo'iyasaa baada aattana gaada halichcha uttaas. Ha sohuwan keehippe mal'iya kattatanne hegaadankka qassi keehippe lo'iya ushshaa uyanawu giiga uttaas.

Xoosa amaniya asatti bantta woosiyo woosa keetta karen sa'an uttiddi xoossa qaala siyoosonna. Ha asati bootta maayuwa maayiddi xoossaa qaala luxosonna.

Dumma dumma buqura issi sohuwappe hara sohuwa efiya haree keehippe deexxiyanne daro mitta caaniddi kaamiya ogiya hemeetes. Qassikka issi yelagay hariya laages.

Erettida toophphiya asa gidiya issi bitanee karetta maayuwa maayidi uttidi haasayyiddi des shin ha asa ixxayis. Ha asa ixxiyo gaasoy issi giddon toophphiyan karssi karssaa medhdhis.

Issi dunkkaanee tokketti uttido sohuwaan ha baggaara de'iyaa qoodan cora gidida attumanne macca naati de'iyaageti ayi oottiidi de'iyoonaa? Etikka ayba maayuwaa maayidonaa?

Haattaa ani tigidi so asaa gidin imatta asaa kushiyaa mee'issiyo miishshati lo'oosona. Shin lasttiqiyaa giigidaagaa gidiyo gishshawu awan wottana koshenna.

Toophphiya orttodookise amanuwa kaalliya asatti bantta woosa keettan xoosa yetta yexxidde xoosa galatosonna. Ha asatti bantta kushiyan yetta miishsha oyqqidosonna.

Keehippe lo'iyanne puulattida keettay shuchchaappe giigidaageenne appe sintta baggaara dembban aaca maatayinne mittaa kuwayi beettees. Aaca maatayi asay daafuridi (xalalidi) ba karen uttidi shemppi ekkiyo Soho.

Issi wogga taappeellaa bollan toophphiyaanne kooriya issipettettay ay malakko erisses. Taappeellay asaa naatussi awaa heeran diyakko, awu baanaakko qassi ay keena haahuwan diyakko eranawu maaddiya miishsha.

Dinkke wolayttan yeehuwan, yettan, ufayssani baqqiddi kaa'iyo beni wode muuziqa miishsha. Ha dinkkiya cinnashshay medhdhi giiggissiddi darotti yeehuwan baqqanawu go'etees.

viizhin isppeeshshaalistti yaagiya xifatee amaarattuwan xaafettidaagee beettiyaagassi garssa bagaara cora qommo xifatetti beettoosona. ha xifatetti diyaageeti qassi asaassi daroto issi sohuwa oonatetta qonccissoosona.

Qumay ayba qumanne gidoshin ka'i simmidagaa asaassi sinttawu aattiidi wogaa qumaa kamiyoonne aattiyoo miishan woykko masoofiyaan aattiyoode asaa ayba ufayssees gidetii!

Henttachcha giyoogee ba heemmiyooga baappe aatti siiqiyaaga. Ha qeeri na'iyaa henttanchcha leemisuwappe issuwaa gidanawu danddayay danddayekkee? Ne aybba qofaa immay?

Makinay birataappe merittiya miishsha gididi binzzilliya uyidi gooman hemettiyogan asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa efaanaassi maaddiya miishsha. Asay qassi makiina laaggiyogan makiinay hemettanaadan oottees.

Xaaxxettidda santta suufayi ancciddi dumma dumma mali'ettiya qimaammiya yeggiddi buddennara woykko oyttara walakkiddi miyo wode kushiyara pude ma ma gees. Ha santtaykka irxxa heeran mokkees.

Gisttiyaa gidin banggaa gidin caaridaagaa woykko mokkidaagaa be'iyo wode tana xeellada aggoppa aggoppa gees. Harabay qassi banggaa bollaa kooliyaa quma gidiyo tana lo'ees.

Furnichchere keettay darotto dumma dumma go'aa immees. Ha furnichchere kaattaay zin'iyo hiixxa, katta wotti miyo zamaana masoofiya, so giddon uttiyo zamaana oydiya hegetanne hegetta milatiyabata giyawu gattees.

Dumma dumma miyo mitta ayfeta ubba gala giigissidi miikko asaa bollan de'iya hargge malaalissia hanotan woxxiddi xaayes! Manggoy qassi kushiyaara ma ma gees!

Yelagati issippe shiiqidi attumaageeti maccaageetuura wogaa maayuwa maayidi yexxiiddi keehin ufayttoosona. Etikka qassi attumaageeti yettaa kessiyode maccaageeti kushiya baqqiiddi etaara duroosona.

Toophphiya giddon dere asay ufattidi kaaletettiyo kanttibatuppe issoy dire daawa ambbaa kanttibaa mantta juwaara. Ha kanttibay dire daawa ambbaa dichchaassi daro oosota oottiiddi de'oosona.

Payatetta keettan harggiya asatta payatetta eranchchatti bantta luxiddo maaran harggiyappe pattiyoode tuma ettawu diyaaba ubba imma imma gisees. Xoosay ha'ikka era gujjiddi immo .

Issi sohuwan dumma dumma asati de'iyaageeti gidishin, ha asatuppe haddirssa bagga gaxaara manaxiriyaa wottidaagee ay mala asee? Sinttan eqqida na'ee maayuwaa meray ay malatii?

Qooriyaan wottidi alleeqanawu go"ettiyoo buquray woysu biraa ekkidi shamettii? qassi i de'iyoo sohoy ayba meraara de'iyaagee? qoodankka woysaa gidiyaagee de'ii?

Bitane issoy wolaytta wogaa maayuwa maaydi ha simmidi xeelliyagee eqqido sohuwan mangguwa mittay de'ees. Manggoykka asay gakkin duuttidi otuwan kaaxidi kattin ka'iyaba.

Issi heeran gastta asaaraanne yiira naatuura de'iyaageeta gidishin, eta giddoppe issi mishiriyaa yiiraa xanttawusu. Hegaa be'iyoo wode naata yelidi xanttiyoogawu de'iya ufayssawu zawi baawa.

Keehiippe puula gidida asay kushiyaan medhdhido misilee aapuun qeeri gattidi medhdhiyo buquratuppe oosetidee? Ha misilee ha'i wodiyaan awa woosiyo keettan beettii?

Issi maccasiyaa uttada i sinttan dumma dumma cenggurssa miishshati eqqin haasayiyda deawusu. Ha miishshiriyaa uttido haddirssa baggaara toophphiyaa banddiray kaqqetti uttiiis.

Toophphiyaa Beeraawe bankkee Toophphiyaa biittan de'iya kawo bankketu giddoppe issuwaa. Toophphiyan ooratti eqqiya bankketussi bankke gidiyo eenotaa immiyaykka beeraawe bankkiyaa.

Xoossaa qaalaa alamiya ubbaa biidi nereta ubbawu markkattite geetettidi xaafettida qaalaa maaraadan ha sohuwan yelaga naati ogiya doonan qaalaa markkattoosona.

Wodee ehiido elektiroonike miishshappe issuwa gidiyagee cenggurssaa xoqqu oottiyaagawu wolqqaa gujjiyaa woyikko oottanaadan maaddiya miishshay beettiyaagaa sunttay ayibee? A meraykka ayibee?

Keehin puulattida keettay ciishshaan magalashshuwaa kaqqogan lo'i uttiis. Ha keettaa darotto bulachchanawu, tobbiyosa, hara dumma dumma allaliyawu ba koshshawu go'ettanawu danddayees.

Issi keettaa giddon cora buqurati de'anawu danddayoosona. Hegeetuppe amaridaageeti uttiyo oydi, unccaa qanxxiyo gonggiya, haattaa tigiyo otuwa, jabanaa hegaanne hegaa malatiyabata.

Nu heeran wolayttatto doonay koyro doonadan asay xaafuwanne nabbabuwa eranawu tamaariyobashin daro tamaareti a tamaariyoogaa shenetoosona. Shin coo awaaqee yabakka maaddenna gishshawu aggiigiyakko lo'o.

Guutta naati bantta kifilaya uttiddi luxetta kaalossonna. Oydde mittappe massettiddi merettiya uttanawu qassikka dumma dumma buqurata wottanawu maadiya so gido miishsha.

Cima aayiya ba ushachchanne haddirssa kushiyan oyqqiddo baattay haatta tiganawunne ubbakka qassi dumma dumma miishshata yeganawu maadiya miishsha. Ha aayeppe guyen de'iyay uutta geetettees.

Daro Toophphiya biittaawati alkkooliyara de'iya ushshata dumma dumma gaasotun uyoosona. Ha mattoyiya ushshati darissidi uyiyageetu bollan payyatettaa metuwa kaalettanawu danddayoosona.

Urqqay bashshikko haattan saammunaara meeccin mulxxuxxi geeyyiya qassikka wotin gediyan deexxenna shara caammaa. Ha caammay kawuyyoyo gishshawu asay a keehi koyyes.

Arttisttiya Gaagga Abaraasha Tohossa Toophphiyaa dalgga manttiyan, Wolaytta moottan, Gulggulan yelettada diccaasu. Gaagga Abaraasha keehi daro lo'iya Wolayttatto yettata kessida yettanchcha.

Na"a issoy zarphphiya bolli ba tohuwa tanggacidi naa"u kushiya pude saluwawu micciis. Ha I eqqido zarphphiyappe garssaara biitta malatiya shaafay goggees.

Qeeri hayttaara pisissi uttida doozay shooqan tokketti uttiis. Ha doozay asassi immiyo go''ay cora gidoppe attin ha dooza sunttaa neeni eray?

Keehippe ali'o kaamiya hayqqidda asaa anhaa caaniddi mooganawu efiyo wode asaa muliyaa suutta afuxxisees. Qassikka ha kaamiya gatee keehippe malaales.

Ta michchiya giyaappe yayidda daroppe mal'iyanne meraa loyittiya kattata shifaarada yaasu. Ha kattay miyo qooriyawu loyittidi mal'iyanne he kattaappe asaa siiquwa oyittiya katta qommo.

Beni nu sooni issi paraa gaaree diyagee asay aani uttidi giya baanawu maaddees. He wode taani alanggan paraa laaggiyode iita ufayttays.

Laa aybba lo'i! Heera cimanne gastta aayeti keehippe orddenne kushiyara pude ma ma giya daabuwa uukiddi Xoossa asaa mizziyooge ha aayetta Xoossaykka anjjo!

Boyye turaddan mokkiya araddanne irxxa heera keehippe dosiya miyo shugo katta qommo. Ha kattay biitta giddo duge unkkottiya katta qommo.

Issi keehi aaho keettaa ba giddon oyqqi uttida wogga bottiyaa ba zokkuwaan ba'i uttida kaamee de'iyaagee beettees. hagee kaamee qassi bootta meraara de'ees.

Molettida woykko masettida shuchchaa ogiyaan wottiyoogee iray bukkiyo wode di'oy biittaa shokkidi efennaadan maaddees. Gallassi awan oottiyaa asay qophiyaa huuphiyan wottanawu bessees.

Daro asati maaraara issi keettaa giddon uttiddi aybaa oottidi de'iyonaa?ha eqqidanne uttida asatuppe miyye baggaara de'iyaa godan kaqqettidi beettiyagee aybee?

Issi na'ay maata merakko baqqiya meraara de'iyaa banddiraa ankka qassi wolaytta bonchchuwaa yaagiyagee xaafettooga oyqqiddi uttis. Na'ay wolaytta banddiraa meraara de'iyaagaa oyiqqanaagaa aggis.

Issi amarida macca asati yaa'a malan shiiqidi uttidaageeta gidishin, eta giddoppe naa''u macca asati Toophphiyaa banddiraa oyqqidoosona. Banddiray biittaa siiquwaa qonccissanawu maaddees.

Toophphiyaa banddiraayyoo de'iyaa meray hara biittatuugaappe aadhdhidi xeelliyoode garmmaamidi beettees. Toophphiyaa banddiraa be'iyoogan taanikka A giddon de'iyoogaanne taani aani ceeqettiyoogaa hassaya aggaas.

asaa ayfiyaappe apputaa qucciyo miishshay diyaagee bootta meraara beettiyaagaappe harabbay aybbi beetii? qassi a boli beetiya miishshay ha bootta miishshassi aybba go'aa immii?

Muuze ba giddon asaa bolawu keehippe maadiya viitaminiya oyqqidda payatettawu keehi daro go'a immiya miyo mitta qommo. Paapayayikka darkkon mokkiya mitta ayfe qommo.

issi mitaa boli zemppi uttida heregaa malatiya bula mitay diyaagee beetees. ikka darotoo asay gaxariya heeran diya asawu tamaa poo'issanaassi go'ees.

Caamay mehiya woykko medosattu galbbappe merettiya tohuwaa naaganawu gediyan wottiyo galbba murutta. Ha galbbaa muruttay asaa tohuwa danuwappenne daafappe naages.

Katama giddon dumma dummabati de'oosona. Gaariyaa sugiyaa bitanee qassi cora suuqetta oyqqida shuchchappe keexettida keettay de'ees. Ha katamay biron dicciidi de'iyaga.

Issi toophphiyaa orttodokise woosaa keettaa kaalettiyaa aawantti woykko abune yisakantti pootuwaan eqqidosona. Etappe guye baggaara cora maccanne attuma asay eqqiis.

Urqqa miishshati hiillanchchatu kushiyan oosettiyabatanne dumma dumma go"aa immiyageeta. Ha urqqa miishshati loyttidi oyqqikko adussa layttaassi koyettida haggaazaa immanawu danddayoosona.

Wolaytta giddon issi moochchenaa booraago gonggoluwa giyoogee de'iyaagan wolaytta sooddo yumbburshshiyaa luxanchcha naati he sohuwaa biidi be'idoogee ayba lo'es giidetii?

Macca naati bantta puulaa naagana giidi go'ettiyo merttershshaa tiyettiyo miishshay issi na'ee kushiyan beettes. Macca naati hagaa tiyettiyoode ubba haraba malatoosona lo'okkona.

Maxaafay dumma dumma kiitaa woykko eray xaafettido asaa naata loohissiya luxetta buqura. Ha luxetta buquray keehippe luxida daro eranchchattun xaafettes.

Issi karetta suriyaa gixxada bootta shuraabiyaa maayada ba qooriyaa qassi karetta sharbbiyaa xaaxida geela'o na'iyaa ba naa"u kushiyaa aybaa oyqqa uttadee?

Yettanchchaa Gaagga Diidi yexxiyoode a yettaa siyiyaa asaa oonakka dura dura gees. A yettaa siyiyoo wode durssaa qaaqqatiyaa asayi qoppennaakko lo'o.

Col'iya giyoo xalee biittaappe mokkidaagee beettees. Ha xalee darotoo asay tiriyanne hara qassi ulo garssan de'iya sheniya woriyoogan asaa daro harggiyaappe naagees.

Tiki tookkee ha"i nu biittan bessiyo palabaa ballunne be'oppo. Ceeggida aayyiya gidin cima aaway attennan ubbay guufiya oyqqidi oge doonaa kiyidosona.

Dumma dumma biittaappe shiiqida dumma dumma eranchchati banttana koshshida allaalliyassi issi sohuwa shiiqidi eqqidosona. Ha asatu giddoppe issoy Toophphiya kiike moconaa Ahaaymmida Aabiyya.

Issi adussa pooqe hinxxa keettaa de'iyagee ayba lo"ii! So geliyossa pengge baggan de'iya birataappe merettida laamera pengee xeeliyode guuxxidi ayba iittii.

Cora asayi issippe be'anawu keehippe lo'iya demibban banddira kessiyageeti beettoosona. Ha sohuwa malaaliya cora qommo miyo kattaa ayifetinne ataakiltteti beettoosona.

Keetta gidduwa puulayanawunne dumma dumma haggaazaa immanawu maaddiya urqqaappe oosettiya buqurati aybee aybee? Heeraa asaassi Ha buqurata medhdhiya izaawatussi de'iya xeelay ay malee?

Yelaga macca naati bantta som"uwaa puulaa naaganawu daro qommo puulayiyaabata go"ettoosona. Heegeetuppe qassi irddiyaa xiilliyaa tiyettiyoogee som"uwaa arssayees giidi A go"ettanawu dosoosona.

Keehippe lo''iyaa zammaana hanotan shuchchappenne dumma dumma mera qalamiyaappe keexettida woosa keetta. A giddon cora asayi bootta kutaa maayyidi kumis.

Issi bitanee xoqqan eqqidi duge baggaara de'iyaa asatuyoo aybaa odiidi de'ii? ayssi qassi asati bantta kushiyaa pude zaari miccidonaa eretii?

So buqura woyikko miishsha gidida otoyi beettees. Otoyi asayi kattaa minjjanawu hegaadankka qassi so giddon dumma oosota leemisuwawu doyisa kattata kattanawu maaddiya buqura.

Wolaytta moottan damoota woyde allaana baddeessa ambban de'iyaa bambbali zarphphiya Zarphphiya giddo geliyoosan de'iyaa gimbbettida shuchay zarphphee duuxxenna malaadan oyqqidaaga

Kushiyaan wottiyoonne qassi qooriyaankka wottiidi puulattanawu maaddiyaa puula miishshaa be'iyoogee ayba meraara de'ii? qassi a gateekka woyssu bira gidanawu danddayii?

Issi kawo keettan oottiya bonchchettida bitanee ba ooso keettan uttiis. I maayido maayoy daro al"o biran shamettiya kiriyappe oosettida maayo.

Keetta malatiya pengge oosetti uttidaagappe gidduwaara so geliyo naa"u ogeti de'oosona. Appe ya baggaara qassi dicci uttida mittay de'iyaage aybbissi maaddi?

Cora naati issoy issuwa geedon eqqidi taran kushiya meecettiyoogaappe daro haataa giigissin meecettiyaakko lo'o. Ayssi giikko luxiyaa naata lamisana danddayas eesun meecettidi sohuwappe kichchiyaakko lo'o.

Shanxxay keehippe aaho mino gididda miishsha gididdi dumma dumma buqura miccanawu woykko melissanawu maades. Macca asay caamay qassi tohuwa danuwappe naages.

Giyan asay shammiyonne bayzziyo ispponjje piraashee zin"anawu keehippe daro injetees. Ha piraashee qassi qolppu giidi shuggiyo gishshawu taani aan daro wode zin"ada shemppays.

Issi uuttay kumido sohoy woykko keettaa darkkon ha uuttaa matan hara kattaa qoppotikka de'iyonaayye uutta xalaalee? Ha uuttaa giddon eqqiday aybee?

Issi zo'o shuraabiya maayida na'eeranne bulla shuraabiya maayada karetta suriya gixxida na'eera naa"ay eqqido sohoy wolaytta giddon awa geetetti xeesettii?

Issi keettaa giddon uttidi paaciyaa oottiidi de'iya naatu ayba lo'iyonaa! Ha naatu ubbaykka issi mala maayuwa maayidi xaafoosona. Macca na'iya ba doonaa ayssi achchadee?

Aaho aspalttiya xeelliyo wode ay kaameenne yaanne haanne la'atettan baanawunne yaanawu injje gidiyo gishshawu ogee oosettiyo wode hagaadan gidiyakko keehippe lo"iyaba.

Issi xariphpheezzaa bolli puula gidida shayyiyaa tukkiyaa tigiyoo buquray de'ees. Ha buquraa be'iyoo wodee puulaatettaappe denddidaagan tawukka haga malay de'iyaakko go'ettanashin giissees.

Naa 'u qommo meran xuufe xaafetidaage beetes, ha xaafetida xuufe awa ooso keetta woykko ayba eqotta qonccissi? Ha naa'u qommo meratti aybe aybe?

Issi dere asaa cimay, amanuwaa eqqotta kaalettiyaa xoossaa keettaa haggazanchchay darobawu biittees. Hagaamala gaanawu biidi issi keettaa asaa oychchidi de'ees. Hagaamala asaay aykkena lo'okkonne dere asay markkattees.

Ha zo"o curqqaa maayi uttidaagee uttiyo oydiya gidishin A sinttan de'iyagee qassi kattaa miyo xarapheezzaa shin ha ubbaykka ta sooni de'iyakko ayba lo"ii.

Kaamiyaa ogee adussan keehippe lo"o hanotaan giigi uttidagee beettiyaagaa xeelliyoode miyiyaan de'iyaa diccida mittati ogiyaassi keehippe puulaa immi uttidaageti beettoosona.

Issi yelaga arssa lo''iyaa na'ayi ajjora soossuwaa matan haakko simmidi eqqidi kushiyaa pudee denttidi oyiqqi uttido baddirayi awa biittaagee? Appe guyye baggan deiyaa haattayi awugee?

Issi keettan puula soofaaraynne xariphpheezzay de'iyaagaa gidishin, etappe guyye baggaara zo'o magalashoy kaquwan de'ees. Hagaa mala puula soofaynne xaraphpheezzay de'iyoosan tana de'a de'a gees.

Ha yetta ho'ettiya muuziqqa woykko yetta buqura kaa'iyoode cengurssay coo denddara dura dura geesi! Ha buqura kaa'anawukka daro luxetta koshees.

Xaaciyaa giyogee seerappe kareera mooruwaanne balaa oottidaageeta oyqqidi seeraa kuwawu shiishshiyagaa. Xaaceti wonjjalaa teqqiyogaa baggaara nu deretettaa garssan darobaa oottoosona.

Kaarotte irxxanne liiqo biittan mokkiya ba unkkuwa biittawu duge zaaridi yeddiya miyo dooza. Ha doozay asaa naatu ayfiya payatetta naages.

Asaa naati kattawu go'ettiyobatuppe issoy timaatimiya gidishin ha timaatimiya asay dumma dumma ginaara maanawu go'ettees shin ta dosikke ha qumaa.

Cora macca naatu xalaalay issippe de'iyaageeta attuma naati be'ikko eta bollappe bantta ayfiya denttokkona. Ayssi giikko eta sinttay keehi lo'iyo gishshawu.

Ubbaykka bootta maayuwaa wolayttanne Toophphiya banddiraa bantta qooriyan xaaxidihaa simmi eqqidaageetuppe attumaage awugaa baggaara eqqidee? Eti attumaynne maccay ubbay gujjettidi qoodan woysee?

Issi goshshanchchay ba gaden maaddiya cora qommo ataakilttiya tokkidi dichchees. Paappayee aradda biittan puutiya tokkikko herxxexxi ayfidaagaa duutti ehidi otuwan yeggi kattidi meettees.

Cora qommo buquraa wottiyo miishshati de'oosona. Mittaappe merettiyaabati birataappe merettiyaabati dumma dumma qommuwan merettiyaageeti caammaa, maayuwa, harabatakka A bollan dooridi wottanawu maaddees.

Zammaana hanotan bolli bollan kexxiyoo keetta keexxiddi diyoogaa bolli kiyooge daroppe tana yashshes. Appe wullada hayiqqayichchanba tawu malatidi tana yashshes.

Yelaga arsa macca na''iyaa wogga laatamu litiriyaa oyiqqiya jarkkiya zin''ida haattaa duuqqayidda dawusu. Ha haatta uyanawu, kattanawunne meecettanawu asayi go''ettes.

Keehippe lo'iyanne puullatida zal'iyo keettay beettees. Ha zal'iyo keettan maanawu keehippe mal'iyabatinne laqilaqiyabati leemisuwawu daabboy, keekkeenne hara dummabati giigidaageeti beettoosona.

Wogaa qonccisiyaa dumma dumma buqurata oyqida asati issi woyshshaappe oosettida punniyoo miishshaa ubbaykka oyqqi uttidosona. he sohuwaan de'iyaa asatikka qoodan daro.

Nu ambbaa yuushuwan issi deree de'iyaagee asay he deriyaappe mittaa qanxxi erenaagaara mittay keehi diccidaagee giddo gelanaw ayba yashshes giidetii?

cora xifatee beettiyaaga giddon issi issi xifatetti diyaageeti asaassi keehi beetokkona. qassi etawu darotussi keehi lo'ennanne karetta meray diyaagee keehi lo'enna.

dumma dumma xaacetti Uushsho asphphalte kaame ogiyan issi kareta kaamiyaa beettawusu. harabay Ethiiphphiyaa banddiray, meran bolla baggan maata mera, gidduwan adil"e ciishsha meran, duge baggan zo"o meray beettees. haakida kassi deree beettees.

Asay dumma dummabatu yesuwanne eta deexuwa eranawu likkiyo cora miishshati de'oosona. Ha qassi deexuwaa likkanawu maaddiya elekitroonike kiloy asay ba kiluawaakka likettanawu maaddees.